Fi palasi demeh kai lekala fi nyungi tek nyarri kassi werr yu am nang bu neteh ak bu orance gigain bangi sol mbuba bu nyuul musorr bu nyuul tubai bu nyuul sey ganawam I butaili i butaili werr yu am nang Mungi ameh binda mungi ameh lu werteh.

Lii tableau bu njull mungy ameh binda yu nehteh, mungy ameh mandarr gah rewmi lu honhu, lu wekh, lu bleu ak lu vert, cii ganaw mungy ameh aiiy tarti garab hohb yu vert, tableau bi njung kor sampah cii marajj bii.

Haleh bu gorre bu takhaw mui taachu, mungy takhaw ci beureubu plassi johnganteh, mungy sol mbuba bu wekh, mungy takah mbuba bu wekh bii mungy ameh lu njull, mungeh taachu, cii ganawam aiiy nitt nju bari njungy tok.

Fii lopitan la, fii gorre mungy takhaw, mungy sol mbuba bu wekh, tubeiyy bu njull, daalah yu njull, suma lokhor chaamongh mbuba bu bleu, marajj jii, marajj yu vertue la, suma lokhor ndeyjorr aiiy taabul, aiiy butehli lu wekh njungy tehgu cii taabul bii.

Haleh bu haleh bu gigain bu takhaw mungy sol rohba bu wekh, mungy tek cii kaw bopam bii sankeh bu wekh, mungy musorru musorr bu wekh, mungy sol chaine bu wekh, cii ganawam mungy ameh aiiy sehtu, sehtu bii nak mungy am lu njull ak garab bu ndaw lu vertue.

Fi mungi ameh nyarri tabul bu sokola tabul bi mungi ameh lu nyuul nyungko tek sey karo bu weih mungi ameh I togu mungi ameh nyeti togu yu nyuul nyungko tek sey karro bi.

Li leeka la leeka nyun ko defar kom fiscate nyun fa def soos si kawam mongi ame lu nete lu xonxu lu wertax nyun ko saaf beem bakx nyun ko tek si palat palati palat bu weer nyun ko tek si taabul.

Fee keyetu hebarr keyete hebarr yu am bede bede yu xonxo bede yu weex ak bede yu nuul muge ameh aye natal yu bory ak muge ameh natal le abeyoung bu weex muge am beda yu bulo muge am bu neteh neet yage tahaw se suuf.

Paketi grab bu weh , si kaw mungi ameh , lu netteh binda yu buleau , binda yu nyul , nyunko tek si kaw drab , drab bu am lu wert , lu nyul, ak sokola .

Fi palasi jayèh kay la mugii am butèèl li nan yu netteh, yu bula ak butèèl li dox xi nanee kay. Ñing ko dèy jaay ci bitik bi ñing ko dèy jaay ci marseh bi.

Tóógu bu ñuul bu am ay weñ, mugii tégu ci karó bi. Fale mugii am tabull bu gudda tabull bu sokola bu am lu ñuul.

Lii gaal bu reyy la mung cii geudggh bii, amna benah gorre mungy sol mbuba bu honhu, tubeiyy bu gatah, fii mbaal mbaal bu vertue la, mungy ameh jeun yu bari, jeun yu honhu ak yu wekh.

Li ay talibex yu toog gaay nyugi yoreh terex bi bu am binde kai dinex gaay nu gex janga kenen ki mogi sol mbuba bu nuul kenen ki mogi sol mbuba bu nuul mogi am lu weex kenen ki mbuba bu am doomitaal gaay nyungi toog nyugex jànga.

Lii sal la, mu ngi amee, taabul buñ defaree xanxa, ñung fa lal tape bu sokolaa, mu ngi am lu bulo lu sokolaa. Taabul bi, mu ngi amee lu ñuul, pool, mu ngi amee tërrë, mu ngi amee, lu weex, si kanamam mu ngi amee duroo, denchee kaay tërrë.

Li teereh bu bulo bu am bindi jangeekaay. Teereh bi ci kaw mungi ameh binda yu weeh, mungi ameh lu vert, lu honku. Nung ko tekk darap bu weeh. Mungi ameh lu vert, lu ñuul ak lu sokola.

Fi palasi demakai lekala, mungii amm togu, togu yu neteh ak tabule bunj defereh ai khankha.

fe palasi demehkai geej la mingi ameh ay Lal yu weex ay palansoor yu weex Lal yu bari mungi ameh ay palansoor si run yu weex suma loho chamonj mungi ameh ay neek yu weex ay togu ay taabul fodeh nyow tog nga leka ak ayy tati garap yu guda asamane mungi am lu bulo

Fii daalue len fii tek, daalue yu njull mungy ameh lu nehtah cii suff, lii la legaye kaii yudae tabakh kerr ak nju dae dem napue jeun, li len dae sol.

Fii juromi poti weungh yu am lu yu am naaneh kaii, njung kor dugal cii sehdaleh kaii bii, butehll bii mungy ameh lu njull, lu nehteh, lu dormi taal, ak lu honhu, mungy am aiiy binda yu wekh, binda yu njull, lu honhu.

Tereh bu werte bu am bede jagekay tereh be sa kawam muge ameh bede yu nuul muge ameh puspus muge ameh weahnye legaiye kai muge ameh beda yu we nugku tek fu weex.

Li jaaru nopi jigeen la mogi ameh colur yu bari mogi ameh lu weex lu chocola ak lui taka.

Fii mbuba bu nehteh la mungy ameh binda yu njull, mungy ameh njaari lokhor yui jokharlan njui nuyu wanteh, njung kor tek cii kaaroh bii.

Li xale bu jigéen mogi taxaw mu sup bena xale mogi sol mbuba bu wertah mu ameh lu weex ak binda yu bulo mu sol jaaru laytu si kanawam mogi ameh neegi nxaax.

Hale yi, hale yu bori góór ak jígeen, kenaki mungi tiyeh bindi kaiye am bi mungeh binda, nyari hale nyungi tahaw di ko yurndu, kenenke mungi sol mbuba bu verte tahaw di koh nyur du, keneenki mungi sol mbuba bu blue toubel bu nyul am lu weh, loho ndey jor amna nyari hale yu fohe kenenke mungi fob hale, yi ayi hale yu tog si suf la .

Haleh bu jigeen tok ci tok ci toguh bu ñuul. Mungi sul robu, robu bi chocola mungi ame lu werta mung ci kalpeh buye takuh. Mungi teyeh mobile di natalu. Ci boram ay ay garap bu werta mungi am tontoor.

Li chain la chain bui taka nyun ko tek fo week li la xale jigeen yi di taka si sen bati.

Fii Palasi jangèè kai la mugii ameh ñaari ètas, ètas bi mugii ameh lu netteh lu doomi tahal mugii ameh ay weñ ñing ko korget ci suuf mugii ameh lu werta.

Fi keur la keuri estas bun tabax bere wa gut nyun ko korget korget bu weex mogi ameh wung gu xonxu fi mogi ameh tati garab u wertah.

Ki mungi tabakh etass bu ameh domi tahal weri nyool mungi ameh lu weex wonj yu nyool ci biir keer bi mungi ameh ay tati garap yu weert summa loho ndeyjoor mungi ameh ay keer ay tati garap yu bari yu weert mungi ameh ay fens fens bu nyool

Li mandargar rew la, mungi ameh lu nete, mungi ameh lu vert ak gayene bu teh jaci.

Jarut nopu gigeen la yu wekh mungi ameh lu bula, lu neteh, lu xoxu.

Fi keur la keur bun korget korget bu xonxa keur bagi ameh lu weex bunti keur bo nuul mogi ameh ay fill ak tati garab bu vertah asaman bu bulo.

Tehreh bu wekh bu am lu vert, bu am bindue jaangeh kaii, njung kor tek fu wekh, cii kaw tehreh bii mungy am bindue yu vert, bindue yu njull.

Li ay bende kai yu bari bende kai yu chocola yu nuul yu bulo yu wertah lu neteh lu xonxa.

Xalé bu góor muy daw si birr palaas i jongante Kaay bal. Xale bu Goor bi mu ngi sëggë di jël bal bi...mu ngi sol mbuba bu werta, mu ngi amee lu ñuul, mu ngi sol sot bu ñuul, kawaas yu ñuul, dallë yu weex, mu ngi sol mbaxana bu ñuul, si ganaawam mu ngi ay nit yu fa taxaw, ay goor.

Lee motor bu weex la muge daw se kaw talih be fe kerr fe betik la betike jaye kaye yere aye muba muba yu weex muba yu nuul yu xonxo yu bulo fe muge ameh bedong bu weex ak toogu ak reyda yu nuul bu xonxo yunuy jaye pole bu gouda ak garab yu verte.

Li pudarr la, pudarr yu jigeen yi di jél diko pudarr réé sèèn kanam yi. Mugii ameh lu wèèx, mugii ameh settu, mugii ameh lu xonxu, mugii ameh tajee kai ñing ko tek fu sokola.

Lii packeti garab la bungh tek fu njull, mungy ameh lu, lu bleu lu wekh, lii len dae jel nju jeuf lii len dae jel nju jeufandehkor cii waaloum nju yohkaleh nju yokal nitt ku febarr ndoh wala nju yokal kor dehret.

Li keyetti xibaar la. Keyetti xibaar bu am binduh yu xonxo, binduh yu weex ak binduh yu ñuul. Ak natal yu barri.

Boutelii, boutel bu wekh bu am garab, bu am bindue yu werte, bindue yu njull, couberre bu bleu, njung kor tek cii taabul bu wekh, fii draw bu ndaw mungy ameh lu honhu.

Amna ku tiyeh packeti pobarr, packet bii mungy ameh lu bleu, lu wehtt, bindu yu wekh ak lu dormi taal, yii aiiy butehli poti la njung kor teglanteh, couberre yu honhu, mungy ameh lu wekh, lu chocolat, njung kor tek cii kaw, cii suff aiiy packeti aiiy packet la.

Lu am bindi jangekai nyung ko tek si tabul bi bu cxocola tere bi mongi am binda yu weex binda yu nete ñyungi def buum bu guda mongi am ay yere mbuba bu weex bu wertax.

Li binde kai yu nuul si suff mogi ame roba ak loi taka binde kai mogi ame ay binda.

Lii tehreh bu njull bu am bindue dineh, tehreh bii cii kaw mungy am binda yu wekh, njung kor tek fu honhu, cii suff.

Lee alaa la motor bage daw motor bu sukola muge eb aye neete se ganaw se kaw mugfa eb lu xonxo am aye bagass yu xonxo sagg yu nuul fe goor bu laga se ganaw motor be muge sol tubaye bu sukola dalla bu nuul sagg bu sukola cap bu dome tahal nyenen ye nuge sol muba bu nuul.